Lutuk odilo mo ma gitye i bar ngat acel tye kacoro lawote tenge ngat acel tye ka kwanyo odilo jo mukene gupoto piny ki tye ka laro odilo man

Nyig kic mo makala ne olinge matar tar col tye ocung ikom ature mo makala ne tye makwar tye ka jwiyo pig ature.

Kabedo ma obedo godigodi ki dok kigero odi wa i wi godigodi man kabedo man kono yone ki yubo ki maram

Mutoka trailer mo mabor dok madit adada tye otingo tank me mo tye ka wok ki dyer town pol mac bene tye obeo ki dyer town man.

Cal dano matye ka dore idyer ton ngat acel omako bandera madit jo mukene gitye i wi mutoka jo mukene tye ka wot kityengi magitye ka neno jo man ma i wi mutoka ni.

Laco mo ma oruko bongo matar matye ka bulo ringo ringo man kono nen calo obedo gweno dok kitye kabulo ne i otel.

Laco mo ki latin awobi gucung i pi gumako ginmo mubedo calo yeya i cingi pine tye ka nen ma blue blue.

Cal dipark matye ki yadi macego cego dok yadi ne tye acel acel rii bene maromo adek tye ka nen i cal man.

Cal ti i nam, ma piine tye ka twage calle ki mako i wi otyeno pinye tye makwar col col ceng tye ka donyo adonya.

Cal cing dano matye ka goyo lobo kibao lobo mukene tye ka nen madong kigoyo woko dok jeriken ma kala ne obedo alum alum tye i tenge.

Lutino awobe magitye ka cato jami mapatpat kama bus ocung iye mukene gitye kacoto biscuit mukene gitye kacato mucomo.

Pi matye ka cure matek ki kin godi got mo madit adada mapol tye oumo wiye odi tye ki teng got man.

Co aryo ma gitye i yeya ngat acel ocung acunga i iyeya ngat acel tye ka kwango pii gudodo gin mo i yeya manen calo labolo

Coo aryo magubedo i kom makiyubo ki bao inyim ot makirwato kome ki daba kingabo radio i wang dirisa me ot man laco acel oruko gambut ityene.

Yadi mapatpat ma ki onyogi kacel yadi mukene kalane tye ti ka nen ma bulu mukene makwar, mukene ma ping, mukene ma yelo.

Lagwar magitye idipi kala ne tye ka nen ma olinge macol matar yen mabocoboco tye i lum man.

Dog pi mo mape tut tutwal lyec mo madit k latine gitye kangolo pi man lee mukene gubedo ki dog pi.

Togo ma gulot maboco adada muken otwo woko winyi aryo gucung i wi togo man

Mutoka ma kome tye ka nen makwar, tye ka wok ki i ka piko mo pikipiki tye ka beyo mutoka tacci tye ocung i nget ka piko moo man.

Cal odi bati madong wigi oti woko makigero gi ki brik teng odi man tye opong ki yugi madwong kabeodone pe tye ka nen maleng.

Odi bati ma gudure, bati magi wigi tye matar tar yadi beneti kanen ki cen.

Laco mo ma omako kamera wange pe tye ka nentye ka mako cal i dye pii. Pinye tye ka nen makwar kwar. Ceng tye ka donyo adonya.

Mego mo madit matye ka nen i ye weng opong ki mac keken kimako cal man i dyer wor teng pi bene tye ka nen ma obedo mac mac.

Pi matye ka cure ki wi ot kabedo mo ma obedo bunga bunga dok pine tye ka mol ki teko madwong adada.

Laco mo ma ododo gulu maromo aboro ki lela gulu man ki yobo ki lobo.

Eni pi nam mo madit ma yeya mapol tye i ye yeya mukene tye i dok pi dano aryo tye i dog pi man ngat acel tye ka kwango yeya i pi.

Winyo kulu ryo gucung i dog nam, nam man tye ka twagge matek adada, yeya tye i wi pii nam man.

Coo aryo magubedo i wi pikipiki gi magitye ma kuro tingo dano jo mukene gubedo iteng yo cal kacato aittime bene tye ka nen.

Yeya ma kalagi tye mapatpat ma gitye i nam dok winyo tye ka tuk cok ki wi yeya man

Laco mo ma ocung idi pi dok nen calo oruko gambut cale tye ka nen macol acola bedo calo omako kamera icinge pinge tye ka nen makwar kwar.

Cal odero makicweyo acweya kun kilingo kome kikala uci mapat pat uci makwar matar ma obedo alum alum dok odero man tye ka nen maleng adada.

Cal wang otul mo ma pi pe tye opongo iye kigero ot mo ma ki gero kibrik tye i tenge

Cal mutoka, ma gitye mapol nen calo ka ma ki yito iye mutoka amburela mapol bene tye itenge dok dano bene tye mapol.

Cal raa mapol magitye ka tuku i pii. pii ma tye ka nen mucido nen calo pe leng tenge bene obedo bunga bunga

Bongo maki moyo i tol dok ot bati maki gero kore kibao tenge obedo yadi.

Ot lum mo makigero madit adada makigero lume ci obino wa ping yat madit tye inget ot man dyekale kono ki onyo maram.

Dako mo ma tye ka tic ki macin me yubo cwetta, en tye ka kwoyo cwetta, okwoyo mukene oketo i wi mejane ti nen kala mabulu.

Lutino awobe ma gitye ikama kigoyo i iye lobo me awanga me brik ngat acel ocung inget gulu lobo ngat acel omako wilbaro acel tye ki cen inget brik.

Dano magitye ka yubo teng yo ma iditown laco ma oruko overal mablue ki otok mayellow i wiye ocung kun okwako pyere dok omako siped.

Awobe ki anyira ma gitye ka melo mel me tekwaro anyira bene guruko tiko, awobe bene gurko tiko, awobe gumako tiko ki dong laa.

Coo aryo magitye i yea ngat acel tye ka kwango yea ngat acel tye ka bolo obwor i pi pinge bedo calo i wi otyeno.

Winyo aryo makala gi tye ka nen mablue dok olinge matar kidoge dok tye kala macol gucung i wi yat mo ma obedo okuto okuto yate pe dit tutwal lum ma i tenge tye ka nen ma otwo otwo.

Cal dano mo ma oyeo gutya i wiye tye kanen kamo ma obedo godi godi pinge tye kacido col col nen calo i wi otyeno.

Dano ma gubedo kacel gitye ka cam latin acel ma tye ka cam tye ka neno wang jo magi kono pe tye kanen

Ot mo makigero ki lum dok kirwado kome arwada ki daba teng ot man kipito labolo ki yen mukene tye kanen kingeye.

Dako mo ma wange pe tye ka nen ento tye ka bunyo, oruko kor bongo macol tye i poto kawa, kawa ma tye ka nen madong ocek woko ki mukene ma pud numu.

Coo aryo magitye iyea ki latin acel laco acel oruko koti ngat acel oruko kor bongo ma obedo alum alum gitye kawot kipi ma opong kilum.

Latin anyaka mo ma oruko kor bongo makwar ki sikat macol ci ocung inget kama kicato i ye makar.

Cal nyig kic magitye i bong gi mukene gitye i dog bong mukene tye katuk cok ki bong.

I nam mo ma obedo godigodi do dano tye ocung tye ka mako rec man

Di taun ma odine tye i ye gorofa mapol dok dano mapol bene tye kawot idi taun man, kam mukene tye kanen calo obedo bac pak mutoka tye madwong iye.

Laco mo ma obedo mabedo i wi pikipiki ne ci omako cupa pi i cinge dok oruko tok ma obedo alum alum en tye i kabedo ma kibedo i ye dogola nyonyo jo mukene gitye katic.

Lyec mo madit adada ma obuto abuta idilum kome tye kanen ma obedo afwafea tye ilum ma kalane obedo alum alum

Dano mapol magitye i yeya guruko jaket ma konyogi wek pe gulwiny i pii yeya man dit kalane olinge ma yelo ki ma blu.

Dog pi mo madit adada makigero odi mogo matino iye odi aryo acel kigoyo wiye kibati mado otii woko, acel kigero wiye kilum dok yeya bene tye i dog pi man dano mapol tye bene i dog pi man.

Winyo mo ma kalane obedo alum alum ki macol doge tye mabor ti ocung ti ka jwiyo pig ature me labolo.

Laco mo oruko otok matek i wiye kalane yelo dok oruko maraya i wange tye ka yubo mwac i lectwic oruko roc matar bene i cinge

Lutino kwan ma i yi yom mada kimako cal gi kiwang dirisa lutino mukene oruko kor bongo ma blue oruko kor bongo ma olinge.

Dako munu mo ma obedo abeda dok oruko kor bongo mayelo tye ka tic ki kompiuta,

Cal ciling alip pyera abic makitiyo kwede i Uganda maki banogi mapat pat ci kicanogi kacel tye maromo odur angwen.